Shayarwa abu ne mai matuƙar amfani a wurin jariri da aka haifa da kuma ita kanta uwan. Hakan yasa take buƙatar kulawa da taimakon iyalinta da kuma al’umman gaba ɗaya da take tare da su. Akwai hanyoyin da iyalinta da kuma al’umma za su taimaka mata, za mu fara da hanyoyin da iyalinta za su taimaka mata da shi. Na ɗaya, shi ne ta hanyar taya ta aikin gida kamar su shara, wanke-wanke, girki da kuma kula da shi kan shi jaririn, domin uwa ta samu ta huta. Na biyu, goyon baya daga abokin zamanta, wato wurin kula da yaro, yin cefane da uwa za ta ci don ƙarin samun lafiya da kuma sauraronta daga shi wurin abokin zama. Na uku, samun kulawa da goyon baya daga ‘yan uwa, yana taimakawa uwa sosai shima. Kulawar da al’umma za su taimakama uwa da shi, shi ne, yin ƙungiyoyi acikin al’umma wanda was, masu shayarwa za su shiga su gane ba su kaɗai bane, sannan su ƙara fahimtar shayarwa. Buɗe shafukan yanar gizo inda za a samu bayanan shayarwa da sauransu. Sannan samar da ƙungiyoyi ko ƙwararru na masu koyar da yanda za a yi shayarwa.

Zazzaɓi wani hali ne na rashin lafiya wanda yake kama mutum, akwai hanyoyi da ake gane mutun yana tare da zazzaɓi, na farko shi ne jikin mutum a ji ya yi zafi sosai fiye da yanda aka saba ji, wani lokaci akwai abin gwaji da ake gwada zafin jiki, wani lokaci kuma akan sa hannu a goshin mutum domin a ji yanayin zafin jikinsa. Hakan sai a gane mutun na ɗauke da zazzaɓi, wani lokacin kuma ciwon kai da ciwon gaɓuɓi, sannan kuma wani lokaci mutum ya fara yin amai, wani lokotan kuma mura, wani lokutan kuma gajiya da kasala duka wa’yannan yakan nuna mutum na ɗauke da zazzaɓi musanman in mutun ya saba yanayin aiki da yawa sai wata rana ya tashi ya ji kasala ta kama shi, ya tashi, ya ji gaɓuɓinsa suna me ciwo, hakan na nuna mutum na ɗauke da zazzaɓi. Abubuwan da kan kawo shi wannan zazzaɓi wani lokaci ya danganta da abin da mutun ya yi kaman misali rashin bacci, in mutun be sama isashshen bacci ba sai ya tashi da jikinsa gabaɗaya zazzaɓi, wani lokaci kuma mutum ya buge bigewanda ya wuce misali se jikinsa gabaɗaya ya kama ciwo sai ya kamu da zazzaɓi, wani lokaci kuma magani ne na wani abun mutum ya sha sai zazzaɓi ya kamasa da dai sauransu.

Shayarwa abu ne mai matukar amfani a wurin jariri. Sannan ita kuma uwa tana taka mahimmiyan rawa a wurin tabbatar da jariri ya samu shayarwa mai kyau a wurin mamansa. Saboda haka ake so uwa mai shayarwa ta samu abinci mai kyau, saboda jaririn na ta ya amfana. Wasu daga cikin abincin da uwa za ta ci wurin samun shayarwa mai kyau a wurin jariri sune, na ɗaya kaza, kifi, kwai, shinkafa, dankalin hausa, kankana. Ana so ta sha abubuwan marmari kaman su kankana kokunba, lemu, su karas. Ana so uwa ta ci su tafarnuwa da dai sauransu in ta samu abubuwa irin su itatuwa koraye, kaman su alaiyahu, ugu, miyar kuka duk wa'innan abubuwa zasu taimaka ma uwa tasamu karfin cigaba da shayarwa domin jariri yasamu lafiya.

Tsaftar hannu. Tsaftar hannu shi ne wanke hannaye domin gudun yaɗuwar cututtuka, ko kuma yaɗuwar ƙwayoyin cuta. Me ya sa tsaftar hannu ke da amfani? Tsaftar hannu na da amfani saboda yana hana yaɗuwar ƙwayoyin cuta, sannan yana rage kamuwa daga cututtuka. Yaushe ya kamata a yi tsaftar hannu? Lukutan da suka fi dacewa a yi tsaftar hannu su ne, kafin a ci abinci. Yana da kyau kafin a ci abinci a wanke hannu, bayan an gama amfani da ban ɗaki, hakan zai kare daga kamuwa da ƙwayoyin cututtuka. Bayan an yi tari. Yana da kyau bayan an yi tari ko atishawa a wanke hannu. Bayan an taɓa dabbobi. Yana da kyau bayan an taɓa dabbobi a wanke hannu, saboda gudun kamuwa da cututtukan da dabbobin ke ɗauke da shi. Sannan ana so bayan ka je ka ziyarci mara lafiya, ko ka samu wani mu’amala da mara lafiya ka wanke hannayenka. Yanda ake yin tsaftar hannu, shi ne wanke hannu da ruwa, ruwa da ke gudana yake zuba ana so mutum ya sa hannunsa ya wanke. Na biyu amfani da sabulu wurin anke hannu. Sannan ana son bayan an gama wanke hannun, a busar da shi, a kama tsumma a busar da shi, a goge ruwan da ke ji. Wannan shine hanyoyin tsaftace hannu.

Ƙuna ƙuna na faruwane inda aka samu wuta ta ƙona jikin mutum wanda har ya taɓa fata. A wani lokutan in ya yi tsanani har taba ƙasan fatan mutum. Yadda ake kula da ƙuna shine na farko a matsar da mutum daga inda wutan take, na biyu shine a zuba ruwan sanyi a inda kunan ta faru, wato ruwa ko daga famfo amman ba ruwa mai kankara ba. Ruwa dai mai sanyi. Na uku shine a cire riga ko kuma wani warwaro ko ɗankunni da yake kusa da wurin da ƙunan ya faru. Saboda in ba a cire a kan lokaci ba hakan zai sa abun ya manne a wurin ciwon. Sannan kuma a yi dressing a rufe inda ciwon yake gaba ɗaya a rufe shi da bandeji. Ƙuna na bukatan kula sosai sosai saboda in ba a kula dashi ba da kyau hakan zai jawoo wurin ya jagwale ko ya samu wasu ƙwayoyin cuta su shiga wurin.

Ciwon kai. Ciwon kai rashin lafiya ne wanda yake yawan faruwa. Abunda yake kawo ciwon kai yawanci shine gajiya, rashin bacci, kwanciya ta inda bai da ce ba. Wani lokaci in ka kwanta ta inda ba dai dai ba kan ka sai ya fara ciwo. Rashin shan ruwa ko kuma canjin yanayi kaman ko inka daɗe a cikin duhu ko kuma haske ya haska maka ido duka wa'innan suna kawo ciwon kai. Ciwon kai yana kawo rashin jindaɗi a cikin rayuwa, ya hana mutum yai abubuwan da ya kamata yayi. Hanyoyin da za a bi domin kariya daga ciwon kai, su ne shan magunguna kaman irinsu paracetamol, su ibuprofen da sauransu. Sannan kuma samun hutu mai kyau. In mutum yana samun hutu bai yin abubuwan da za su gajiyar da shi ba, hakan zai rage ciwon kai, sannan kuma kwanciya ta inda ya dace wani lokaci yanayin kwanciyar mutum yakan kawo masa ciwon kai. In ka kwanta ta yadda ya dace hakan zai rage maka ciwon kai

Maganin gargajiya. Magungunan gargajiya an daɗe ana amfani da su saboda tun mutanen farko da su suke amfani, domin magance cututtukan da suke damun su. Misalin magungunan gargajiya sune tazargaje, rai ɗaure, kirfa, kanunfari, masoro, su ganyen magarya, su tafarnuwa, su citta dadai sauran su. Wa'innan magungunan duka ana amfani da su domin magance cuttutuka da dama. Matsalar magungunan gargajiya kawai sune in aka sha su ba tare da ka'ida ba ko kuma aka sha su ba tare da an tabbatar da me ke damun mutum ba. Shawarwarin da zan ba da shine, kamar misali in mutum ga cuttar da ke damun shi in yaje asibiti akai amfani da na’uran gwaji aka gano ga abinda ke damun mutum kaman misali in maleriya ce zazzabin cizon sauro take damun mutum sai yaje wajen likita a gwada in aka gano lallai zazzabin cizon sauro ke damun mutum, to sai ya dawo wajen mai maganin gargajiya sai ya ba shi maganin daya dace da cutan sannan a bashi a kan ka’ida

Rashin daidaituwa na homones, homones shi wani sinadari ne a jikin ɗan Adam wani lokaci yakan yi yawa wani lokaci kuma yakan yi ƙasa, wannan homone ɗin rashin daidaituwan shi, shi yakan kawo matsaloli, misalin yanda ake gane shi wannan homone ɗin bai daidaitu ba shi ne rashin saituwan al`ada mace mai al`ada ya kasance al`adan ta yana mata wasa, in wanna watan yayi da yawa wata mai zuwa sai yazo bai zo gaba ɗaya bay a dai kasance al`ada na wasa hakan na nuna alaman homone na da bai daidaitu ba, wani lokaci kuma ƙiba kaga mutum ya ƙara ƙiba sosai musamman teɓan shi yayi girma wani lokaci kuma mutum ya kasance yanzun nan za a ganshi cikin farin ciki anjima kuma yana cikin baƙin ciki sannan yawan damuwa, yawan damuwa shi ma wannan duk cikin abubuwa ne da ake gane rashin daidaituwan “homone,” sai yawan gajiya ko kuma ƙuraje masu yawa a jiki ko kuma mutum yaji bai da sha`awa kwata kwata duk wannan alamu ne na homone basu daidaitu ba a jikin ɗan Adam, hanyoyin da za a bi da mu a samu daidaituwan wa`yannan, cin abinci mai kyau, ganin likita in wannan abu ya faru dan ba da shawarwari, motsa jiki, samun bacci ishshashshein mutum na shaye shaye ya daina yi.

Asibiti. Asibiti wuri ne wanda ake samun ƙwararrun likitoci da kuma ƙwararrun masu kula da marasa lafiya. Sannan kuma wuri ne wanda ake kai mara lafiya domin a duba lafiyarsa. Sannan a cikin asibiti akwai inda ake yin gwaje gwaje kamar su gwajin maleriya, gwajin in mutum na da ciki ko bai da shi, da dai sauran su. Asibiti yana da muhimmanci sosai a rayuwar mu. A asibiti akwai likitoci kala kala da kuma inda suka ƙware. Akwai likitan da ya ƙware a kan dabbobi, akwai kuma likitan da ya ƙware a kan mutane. Asibiti na da muhimmanci matuƙa a rayuwar mu. Asibiti kala kala ne. Akwai asibitin gwammnati akwai kuma asibitin kuɗi. Asibitin gwammnati shine asibitin da gwammnati ta ɗauki nauyin kulla da marasa lafiya hakan na nufin in mara lafiya ya je zai biya kuɗi ƙalilan domin a duba su. A wani lokutan kuma ba za ma a biya kuɗi ba kwata kwata. Shi kuma asibitin kuɗi shine asibitin da aka bude sa domin kuɗi. Yawancin wannan asibitoci in ka je za ka ka she kuɗi sannan sai a duba ka. Amma ko wanne daga cikin wa’innan na da matukar amfani

ƙwarewa abu ne wanda yake da matuƙar tashin hankali da wanda ya same shi domin yana iya ɗaukan ran mutum a cikin ƙanƙanin lokaci, shi wannan ƙwarewa yana faruwa ne in abu ya maƙale ma mutum a cikin wuyan shi sannan ya hana iska ya wuce ko ruwa ya wuce ƙwarewa kala kala ne, akwai ƙwarewa wanda abu ne ya maƙale a cikin maƙugoron mutum inda abu ya kamata ya wuce sai ya maƙale ya hanan mutum numfashi, shi kuma wannan ɗayan ƙwarewan shi ne wanda yake faruwa da mutum kaga mutum gaba ɗaya ba zai iya numfashi ba da kyau sannan kuma maƙogoronsa babu abun da zai ia wucewa har sai wannan abin ya fita, abubuwan dake kawo ƙwarewa shi ne kaman abinci wanda akwai ƙaya a ciki sai ya maƙale ma mutum ko kuma abun wasa kaman abun wasan yara ko kuma ƙwandala ko wani ƙarfe ko ɗankunni, sannan kuma wani lokaci wannan ƙwarewa na faruwa saboda yanayi na rashin lafiya haka kawai ba tare da mutum ya haɗiye wani abu ba sai wannan ƙwarewa ta same shi yanda ake gane mutum ya ƙware shi ne, za a ga mutum yana tari sannan kuma yana neman yayi Magana ya kasa wani lokaci a ga mutum ya fara canza kala, wani lokaci a ga gaba ɗaya abu ya maƙale ainin mutum ya kasa Magana, taimakon gaggawan da za ai ma wanda ya ƙware shi ne a tsugunnan da shi a bubbuga masa bayansa ko kuma in yara ne ai maza a kira “emergency” ko kuma suma a bubbuga bayansu.

Karaya. Karaya na faruwa ne in ƙashi ya karye ko ya ɓalle ko kuma in ƙashi ya samu gocewa. Hakan na iya faruwa, in aka samu hatsari, ko aka yi faɗuwa, ko kuma aka bige. Yadda za a gane karaya shi ne, zafi mara misaltuwa, na biyu shi ne kumburi, in aka samu kumburi, a inda aka faɗi hakan yana nufin a duba wurin sosai, domin za a samu karaya a irin wurin in aka yi duba da kyau. In aka samu ƙujewa bayan an samu hatsari, shi ma ya kamata a duba domin gane ko an samu karaya a wurin. Kasa yin tafiya bayan an samu hatsari, shima hakan na nufin a duba da kyau za a iya samun karaya. Sai kuma Xray, wani hoto ne wanda ake yin shi, hoton zai nuna in an samu karaya a inda ake tunanin an samu karayan. In aka yi hoto shi wannan Xray ɗin zai nuna.

Hanyoyin da za abi domin kula da garkuwan jiki, na ɗaya cin abinci ingantacce wanda ze gina jiki kamarsu kayan marmari, abinci masu sitaci, abinci kalan su kifi, su nama abinci, irinsu masara da shinkafa. Na biyu shan ruwa, shan ruwa me kyau yana kare garkuwan jiki, motsa jiki shi ma yana ƙara garkuwan jiki, samun bacci isashshe kaman na awa bakwai zuwa tara a rana yana ƙara garkuwan jiki; rashin yin shaye-shaye ko kuma shan taba. Wannan duka in mutun ba yayinsu garkuwan jikinka zai ƙara rage aikin da zai wahalar da jiki, sannan samun su bitamin kaman su bitamin c, bitamin d da dai sauransu. Abincin da suke ƙarfafa garkuwan jiki sun haɗa: da su kifi, dankalin Hausawa, tafarnuwa, citta da dai sauransu.

Alluran rigakafi. Allurace wadda ake yi domin samun tsari daga kamuwa da cuta me yaɗuwa, ita wannan allura ana yin ta ne domin samun rigakafi daga kamuwa da wata cuta, misalin alluran rigakafi da akan yi wa mutane shi ne, alluran rigakafi da ake yi domin samun kariya da cutan kobiot 19, sannan kuma akwai alluran rigakafi da ake yi na kamuwa daga cutan kansa na mama, akwai kuma wanda ake yi domin samun kariya daga kamuwan cutan kasa ta mahaifa. Amfanin shi wannan rigakafi shi ne a sama kariya daga kamuwa daga cuta, sannan kuma yana kare al’umma da yawa daga kamuwa da cutan, sannan kuma shi wannan rigakafi yana taimako domin yana kare rayuka daga cututtuka. Akwai alluran rigakafin da akan yi wa yara ƙanana in an haife su wani zubin ana ma uwa wacce take ɗauke da ciki, wasu rigakafi tun kafin ta haifi jariri domin samun kariya daga kamuwa da cututtuka.

Robar hannu, roban hannu wani na’u’ra ne, wacce ake sawa mace a hannunta ko kuma acikin mahaifanta, domin kada ta sami ciki. Shi wanna roban hannu ana amfani da shi ne domin ƙayyade iyali. Kafin a sawa mace wannan roban hannu sai ta je wajen ƙwararren likita ya duba yanayin lafiyarta sannan kuma ya tabbatar da, za a iya sa mata wannan roban. Shi wanna roban hannu wani lokaci yakan zo da matsala matsalolinsa, wanda in har mace tana zuwa ganin likita a yadda ya ƙayyada mata, wa’yannan matsalolin za su zo da sauƙi. Kaman misali wata yakan sa ta, ta dinga zub da jinni da yawa. Wata macen kuma wanna roban hannu ko na’uran hannu, yakan sa ta, ta ƙara ƙiba ka ga mace ta ƙara ƙiba fiye da yadda take da. Wata nacen kuma wanna roba yana sa ta, ka ga ta zama, tana yawan fishi fiye da yadda take a da, ko kuma yawan farin ciki fiye da yadda take da. Dukkan wannan in har mace tana zuwa wurin likita, in akwai wani matsala za a magance mata shi. Sannan kuma shi wanna roban hannu wata ana sa mata na shekara ɗaya, wasu ma ƙasa da shekara ɗaya, wasu kuma shekara biyu da dig dai yadda mace take so, haka za a sa mata, sannan in har in ta gaji da shi za ta je wurin likita sai a cire mata shi.

Awo, awo na da matuƙar amfani a wurin mai ciki sannan kuma da shi kansa jaririn da yake cikin maman. Mene ne awo? Awo wasu lokuta ne masu yawa da mai ciki ake sa mata da za ta je asibiti domin a duba halin da yaron da ke cikin ta ke ciki da ita kanta lafiyar ta ita mamanyaron. Awo na da amfani. Na farkon muhimmancin awo shi ne za a gane in akwai matsala da jaririn ke ɗauke da shi a cikin cikin maman. Kamar misali in maman tana da hawan jinni, tun daga farko in tana zuwa awo, za a gane, sannan a bata magunguna, sannan a bata shawarwari da za ta kula da kanta domin gudun tashi shi wannan hawan jinin. Sanin kuma lokacin da za ta haihu. Wanda take zuwa awo za ta san sanda za ta haihu. Sannan kuma za ta samu ilimi akan yadda za ta gudanar da yaron nata idan ta haihu, za ta samu shawarwari kan yadda za ta yi su wankan jego, yanayin abincin da ya kamata ta ci, da dai sauransu. Zuwa awo zai sa ta haɗu da sauran mata wanda suma suka je awo, hakan zai sa ta gane ba ita kaɗai b ace. Sannan kuma zuwa awo zai sa ta gane hanyoyin da za ta kula da kanta, domin ta samu ta haihu cikin lafiya, sannan jaririnta ma ya samu ya samu lafiya.

Samun tsaftataccen ruwa yana da matukar amfani a rayuwarmu. Domin yana hana kamuwa daga cututtuka, cututtuka kamar su kwalara, su typhoid da dai sauransu. Sannan samun tsaftataccen ruwa yana kara lafiya, saboda in aka samu ruwa mai kyau sai a samu lafiya, sannan kuma a samu ingantaccen ƙarfin jiki, samun tsaftataccen ruwa yana ƙara tsafta. Saboda zai sa mutane su wanke ko’ina, su gyara ko’ina a cikin tsaftar. Samun tsaftataccen ruwa yana ba yara damar su yi wani abubuwa da lokutansu, maimakon su tafi su je ɗibo ruwa daga wurare masu nisa. In akwai tsaftataccen ruwa a kusa, wannan lokacin za su yi amfani da shi wurin koyon karatu, ko kuma wasu sana'a. Samun tsaftataccen ruwa yana kawo cigaba a cikin al'umma. Sannan samun tsaftataccen ruwa yana rage.

Shayar da nonon uwa zalla. Shi ne a ba jariri nonon uwa zalla na wata shida ba tare da an bas hi ruwa ba ko kuma wani abu, nonon uwa kaɗai shi za ai ta bas hi har na tsawon wata shida. Wannan shayar da nonon uwa zalla na da amfani domin yana rage kamuwa da cututtuka ga jariri saboda a cikin nonon uwa, akwai ruwa da duk wani abu da jariri yake buƙata. To haka yana hana shi daga kamuwa da wasu cututtuka. Kamar misali idan an je ana ba yaro ruwan nan bai da tsafta sosai zai kamu da cututtuka. Amma nono kaɗai saboda shi nono yana cikin jikin mama ne, sannan kuma an riga an tsaftace shi, tsaftacaccene daga jikin uwa. To haka zai sa yaro ba zai kamu da cuta ba. Sannan kuma jariri na samun abincin jikin shi ya yi digesting da kyau. Yana rage ma mamar kamuwa da cutar cancer. Sannan yana kawo al’ada kar ya dawo ma maman da wuri. In dai aka shayar da yaro nono zalla saboda yaron na tsotso da kyau hakn zai sal al’ada kar ya dawo ma maman da wuri daga haihuwa. Sannan yana ragewa maman ciwon cikin da ke faruwa bayan haihuwa.

Kula da kai na da matukar mahimmanci, domin kai kasan kanka kai kuma kasan abinda kai kafi so wanda yake faranta maka rai. Kula da kai yana kawo kwanciyar hankali sannan kuma yana kariya daga kamuwa da cutar damuwa. Duk wanda baya kula da kansa zai kamu da cutar damuwa wanda hakan ba shi da daɗi. Kula da kai na da amfani domin yana kawo kwanciyar hankali sannan yasa mutum yayi bacci mai kyau ba tare da wani gajiya ba, sannan kuma yana ƙara lafiya. Kula da kai yana ƙara lafiya sannan kuma kula da kai yana sa mutum ya zama mai ƙwazo, kula da kai yana sa mutum ya zamto duk abinda ya same shi, shi yasan kansa zai zauna ya magance shi, sannan ya samu natsuwa. Kula da kai na sa mutum ya zama zai iya shiga ko ina saboda shi yasan kansa, sannan kuma kula da kai na sa mutum ya shiga cikin al’ummah har ya amfane su

Tafiya na ɗaya daga cikin motsa jiki masu sauƙi da mutum zai yi. Sannan bayan mutum ya motsa jiki, tafiya yana kawo natsuwa, sannan kuma ya kawo kariya daga cutar damuwa. Tafiya na rage ƙiba, ga wanda yake so ya rage jiki, in a kullum ya saw a kansa zai yi tafiya daga wuri kaza zuwa wuri kaza sannan kuma yai gumi, to hakan zai sa mutum ya rage ƙiba. Na biyu tafiya na rage rage kamuwa daga cta kamar irin su cutar cancer, su cutan siga, da dai sauransu. Tafiya na rage hawan jini, sannan kuma zuciya ta samu natsuwa domin jini ya wakana a jiki sosai, sannan kuma tafiya na sa mutum ya samu bacci mai kyau, sannan kuma tafiya na da kyau, in ana yinsa yana sa a samu a yi Magana tare da wanda aka tafi tafiyar tare da shi. In ka fara tafiya da kaɗan, in yau kai tafiya daga nan zuwa wuri kaza, gobe z aka yi fiye da haka, wanda hakan na da matuƙar amfani.

Rashin haihuwa abu ne da yake damun ma’aurata, misali a ce kaso ɗaya a cikin kaso shida cikin kaso shida kaso ɗaya na fama da wannan matsalan na rashin haihuwa. Akwai wasu hanyoyi da ake bi domin maganin wannan rashin haihuwa kaman misali shan magunguna, akwai wasu magunguna da likita zai ba ma waɗanda suke fama da matsalan rashin haihuwa, akwai kuma wani lokaci da ake iya ɗiban kwayan haihuwa a saka ma mace a cikin kwanta domin a sama haihuwa, wani lokaci kuma in aka gane matsalan daga kwayoyin haihuwan namiji ne sai a samu kwayoyin hainuwa daga wurin wanda shi yake da kwayoyin haihuwa masu kyau sai a saka wa mace domin ta sami ciki. Wani lokaci kuma akan yi aiki kaman misali in aka gane mace tana da matsale kaman na sanyi za a yi aiki a cire wannan ƙarin, wani lokaci kuma akwai magungunan gargajiya da ake ba mace, wani lokaci kuma motsa jiki na mace, shi kan sa namijin yana taimakawa wajen maganin rashin haihuwa.

Kula da mara lafiya daga gida, a wani lokacin kuma kula da tsofaffi wanda ba zasu iya ɗawainiyar kan su ba. Ya kasu kashi guda uku, na farko shi ne wanda ake kiran ma’aikatan lafiya su zo su kula da mara lafiya daga gida, su ba shi kulawa kamar ƙarin ruwa, duba ciwo in mutum ya ji, duba sugar in yayi sama ko yayi ƙasa, hawan jinni da dai sauran su, Na biyu kuma, shi ne wanda ake yi ma tsofaffi wanda bara su iya yin abubuwa da kan su ba, sai a kira waɗannan masu bada wannan tallafi, su zo su taya da yima tsoho wanka, abinci, gyaran gida da dai sauran su. Na uku kuma, shi ne wanda ake kiran mai aiki tazo ta tayi taimako wurin share gida, girki da dai sauran su. Wannan ba dole sai tsofaffi ake yima wa wannan ba, ana iya kiran su kawai aikin su su taya ka yin aiki ne.

Bayan an gama ba jariri nonon uwa na wata shida, sai a fara koya masa cin abinci mai ƙarfi. Wannan ana fara ma jariri ne saboda ya kasance ya fara koyon cin abinci ba nonon uwa zalla ba kaɗai. Hakan zai kasance daga wata shida har zuwa shekara biyu na yaron. Kuma za fara hakan ne da kaɗan da kaɗan, ana ɗan bashi kamar su kayan marmari, su nama, su kifi, su shinkafa, da dai sauran su. Hakan zai taimakawa yaron, domin ya girma sosai. Sannan kuma a koya masa yadda zai fara cin abinci da kyau, wani lokacin ma har akan ɗan haɗa abuncin da za a bawa yaron tare da nonon uwa saboda dai yaro ya amsa ya fara koya.

Hanyoyin keɓance mai ɗauke da cutan da har za a iya ɗauka. A wasu lokutan in mutum na ɗauke da wata cuta wanda za a iya ɗauka wanda har an gane cutarn ana iya ɗaukan ta, to ana keɓanta mara lafiyan a wani guri daban, inda mutane ba zasu iya ɗauka ba. Wani cutan ana iya ɗaukan shi a iska ne ma, wani kuma cutar har sai ka keɓanci mara lafiyar, kamar misali, in ka taɓa jinin sa ko miyan sa, sannan kuma akwai wani buɗaɗɗen wuri a jikin ka, to sai ka kamu da cutar. To domin gujin wannan, shi ne sai a keɓance mara lafiyar a wani gefe guda. Hanyoyin da za a bi shi ne, na farko a gano yanda za a iya ɗaukan cutar, na biyu kuma a duba yanayin da mara lafiyar yake ciki, sannan sai aje a saka mara lafiyar a keɓantaccen gurin, su kuma masu duba mara lafiyar sai su saka abubuwan da zai hana su su ɗauka cutar su ma, kamar irin su safar hannu da sauran su.

A wasu lokutan da uwa take shayar da yaro akan samu matsaloli .na shayarwa wayannan matsaloli da akan samu kala-kala ne misali shine ya kasance babu ishasshen nonon da uwa zata ba yaro lokacin da take shayar da shi wani lokacin kuma nonon uwan ne yai girma ya ma jaririn girma ba zai iya kamawa ba, hakan sai ya kawo matsaloli ta yanda yaron zai sha nonon. Wasu lokutan kuma matsalan daga cikin inda nonon ke fitowa ne daga cikin ruwan sai ya kasance babu akwai abinda ke damun shi, wasu lokutan kuma kan nono maman ne ya shige ciki yanayin halittan shi ya shige ciki baya iya, jariri bai iya kamawa ya sha dukkan wayannan matsaloli ana iya magance su kaman misali in nonon ya ma jaririn girma to sai a dinga zuƙo shi da abin zuƙa sannan sai a ba yaron ta jikin abin sha gora haka misali.

abincin da babu staci ko kuma abinci mara nauyi ana cin sa ne a wasu lokuta domin ƙara samun ingantacciyar lafiya yawancin ana cin sa ne in ana so a rage ƙiba ko kuma masu ciwon suga suna son sugar su ya daidai ko kuma in kana so ka samu ƙarfi shi ne ake cin wannan abinci marasa staci ko kuma abinci mara nauyi misalin abinci mara nauyi ko kuma abinci mara staci sune ƙwai nama kifi kaza awara kwakwa ganye su yogurt da dai sauran su

Kawar da zazzaɓin cizon sauro na ɗaya daga cikin manufofin hukumar kula da lafiya ta duniya gaba ɗaya. Maleriya tana da matuƙar haɗari ga rayuwar al'umma gaba ɗaya. Wanda hakan ya sa hukumar ma'aikatan lafiya ta duniya ta sa ta a cikin manufofin ta. Wasu daga cikin manufofin da ta saka domin kawar da wannan cutar shi ne na shekara dubu biyu. A wannan an fito da abubuwan da za su kawar da zazzaɓin cizon sauro kamar misali, raba ma al'umma da yawa gidan sauro sannan kuma ba su magunguna ga wa'inda suka riga suka kamu da wannan cuta ta cizon sauro. Sai kuma feshin magani a wurare domin kawar da wannan cutar. Sannan kuma yin amfani da rigakafi a wasu wuraren da suka samu cigaba sosai, akan yi amfani da riga kafi wanda gaba ɗaya ko da sauron ya cije ka to ba za ma ka kamu da cutar ba.

Jinin al’ada ko kuma jinin haila, abu ne mai matuƙar amfani a wurin ‘ya’ya mata, hakan yasa ake da buƙatar a koyawa mata su sami ilmi akan sa, tun kafin su kai shekarun da zasu fara yi, tun kafin su balaga, ya kamata su sami ilmi akan sa. Sa’annan kuma in suka fara, ya kamataa koya musu yanda zasu tsaftace jikin su, sannan kuma su samu abunda zasuyi amfani dashi wurin tare jinin, kamar misali auduga ko kuma ƙunzugu. Babban muhimmin abunda ya kamata, shi ne a kasance a cikin tsafta, sannan kuma a siya abunda za ai amfani da shi in wannan lokaci yazo, saboda mata su samu ƙarfin kwuiwan cigaba da yin ayyukan suna kullum, kamar zuwa makaranta ko zuwa kasuwa, ba tare da jin wani damuwa ba.

Kula da lafiya na tunani na uwa, yana da matuƙar amfani a wurin uwa. Uwa na buƙatar wannan kulawa a farko tun da ta ɗauka ciki da kuma lokacin da ta haihu, sannan kuma bayan ta haihu saboda in har bata samu waɗannan kulawar ba a wannan lokacin, hakan zai haifar mata da cutan damuwa. Yanda ake gane uwa ta kamu da wannan cutar, shi ne na farko, yawan fushi ko kuma tunanin bata da wani amfani ko kuma yawan tunani ko kuma a ga uwa tana ta rage ƙiba gaba ɗaya, sannan kuma bata samun barci isashshe, sannan kuma a ga uwa ta kasa samun wani lokacin jin daɗi tare da jaririn data Haifa ko kuma a ga uwa ta kasance kwata-kwata bata shiga cikin mutane tayi fira da su kaman yanda ta saba yi a da kafin ta samu ciki ko kuma kafin ta haihu.

Shirya abun da za a dafa ya ƙunshi tunanin abun da za ka dafa. Na farko kenan, sannan na biyu kuma cefanan da za ka je kayi, in ka tuna abun da za ka dafa sai ka tuna abubuwan da kake buƙata, domin girka wannan abincin, ka rubuta shi, sannan sai ka je kasuwa. A wani lokutan kuma ba ma sai ka rubuta shi ba kasan su a kan ka. Abun da ka ke buƙata, sai ka je kasuwa, sannan ka siyo wa’innan abubuwan da ka ke buƙata, sai kuma ka dawo gida ka girka abincin da kake buƙata. Sannan ka san iya yawan da ka ke buƙata, wanda zai ishe ka. Sannan kuma ka san na iya lokacin da ka ke buƙatan wannan abincin. Wani lokaci za ka iya yin girki na kwana biyu, ko har na sati ɗaya. To za ka san iya yawan da za ka girka, sannan sai ka ɗiba wanda zaka ijje, ka saka a gidan sanyi. Kaman misali, su miya da za a iyayinsu da yawa a ijje, ko kuma kaza an siyo ta a soya ta a ijje, ko nama an tafasa shi a ijje, sannan a ɗiba wanda za a ci, kuma duk wannan ana yin sa ne domin rage wa kai wahalhalu. Sannan a rage yawan fita domin a je a yi siyayyan ko cefanan abun da ake buƙata.

Zikiri ana yin sa ne domin a samu natsuwa a cikin zuciya da ruhi. Sannan kuma zikiri yana rage gajiya da kuma yawan tunani, sannan ya sa mutum ya kasance cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Wanda yai wannan zikirin ruhi, yana samun bacci mai kyau, baccinsa zai ƙaru, sannan kuma jini da yake jikin mutum zai wakana da kyau, sabida hankali ya kwanta. Wani lokaci in mutum na da ciwon kai in yai wannan zikirin ruhi, yana samun ciwon kan ya sauka saboda wani ciwon kan yana faruwa ne in mutum ya saka tunani da yawa a cikin zuciyan shi. Sannan shi zikirin ruhi yana sa mutum ya kasance cikin yanayi na jindaɗi. Zikirin ruhi kala kala wani lokaci ana zama ne kawai aita numfashi ciki da waje a hankali, wani lokaci kuma ana kiran wanda ake so ne a ji maganarsa kaman yaran mutum, sai ya samu natsuwa da kwanciyar hankali. Wani lokaci kuma wani waƙa mutum ke sauraro mai kwantar da hankali. Wani lokaci kuma akwai wanda ake kaman exercise ne haka, kaman a zauna a tanƙwashe ƙafa da dai sauran su.

Wasu lokutan mata suna samun kwararan jinin al’ada da yawa wanda hakan wani lokaci yakan nuna akwai wani matsala ne. Wannan matsalan yana faruwa da mata da yawa, sannan kuma hakan yana ɓata yanayin yadda suke yin wasu al’amura na rayuwansu. Yanda ake gane akwai matsalan kwararan jini shi ne, jini ya yi da yawa ya dinga cika audiga in an sa ta a cikin awa ɗaya. Ko kuma ya kasance jinin al’ada ya wuce kwana bakwai da aka kaba yinsa. Ko kuma lokacin da ake jinin al’ada ya kasance ba jini bane kaɗai har da wasu manyan ƙullatan jini a ciki, ko kuma lokacin da mace take al’ada ya kasance tana samun gajiya sosai sosai, ko kuma lokacin da mace ke al’ada ya kasance tana ganin jiri, ko kuma numfashinta na ɗaukewa. Wani lokutan, magungunan da mace ta sha ne kaman na tsaida haihuwa, ko kuma in an ma mace aiki wani wuri a jikinta.

Lafiya ta tunani tana da matuƙar amfani a kan yara, manya, har da tsofaffi, domin shi ne yake nuna yanayin yadda muke mu'amala da mutane, yanayin yadda muke tunani, da kuma yanayin yanda muke shiga mutane, sannan mu yi rayuwan mu ta yau da kullum. Yawancin lafiya ta tunani da aka fi ganinsu shi ne yawan tunani, ko kuma yawan jin tsoro a kan abun da bai riga ya faru ba, ko kuma abun da ya riga ya faru, sai mutum ya dinga yawan tunani a kansa ko ya kasance mutum ya dinga jin bai jin daɗi, jin haushi, ko kuma ya kasance mutum ya zama ba yi da niyyan yin abubuwa da ya ke jin daɗi yin su. Kaman misali mutum da yana jin daɗin yin ƙwallo sai kawai lokaci ɗaya a zo a ga gaba ɗaya ba ya son yin su, ko kuma ma duk wani abubuwa ya kasance mutum ya kasa yi. Wani lokacin kuma abu ne ya faru tare da mutum sai ya kasance mutum sai yai ta tuna wannan abu, ya zama bai jin daɗi. Wani lokaci kuma yanzun nan za a ga mutum yana farin ciki, kafin anjima sai a gan shi a cikin baƙin ciki. Duk wannan in aka duba lafiya na tunani ne ba dai dai ba. Abun da ya kamata a yi in aka samu duk wa’innan damuwoyin shi ne aje a nema taimako a wurin ‘yan uwa da abokan arziki a wani lokacin kuma a je a ga likitan ƙwaƙwalwa.

Kulawa da yadda jikin mutum yake, da kuma yanda zuciyar mutum yake, kuma yanayin yanda mutum yake ji a wani lokaci. Yana da amfani domin hakan yana kawo natsuwa, sannan kuma yai maganin mutum da cutar damuwa. Shi wannan kula wani zubin, mutum zai iya zama shi kaɗai yana kalan windo ba tare da yana yin wani abu ba. Amma hakan da ya yi yana kulawa ne da yanayin da jikinsa yake, da yanayin yanda tunaninsa yake, da yanayin yanda zuciyansa yake. Shi wannan kulawa, wani lokaci kaman yanayin yanda mutum yake wanke baki, yana kulawa da yanayin yanda yake wankeawa ko lokacin da zai yi wanka, da duk sauransu duka waɗannan yana kawo kwanciyan hankali da natsuwa. Hakan zai sa mutum yai bacci mai kyau, sannan kuma ya sa mutum ya zama ya ya inganta yanda yake tunani, da komai da koman da yake yi.

Kulaa da yanayin yadda yaaro yake girma, yanaa da amfaani a raayuwan yaro da kuma likitocinsa wato likitocin yaaron. Yana baa da daman a gane yanayin yadda yaro ke girma, shin yaro lafiyansa ƙalau, sannan a gane yanayin yadda yake tunaani, sannan a gane yanayin yanda yake duk harkokinsa na raayuwa. Kamar misali yaro ya sheekara daga sheekara ɗaya zuwa watannin bayansa, a gane yanayin ƙibansa a gane yanayin tsawonsa a gane yanayin girman kansa Sai kuma yaron da ya wuce sheekara ɗaya zuwa sheekara uku, kulaa da yanayin yadda yake girma, yana sa a ganee yaushee ya fara tafiya, shin ya fara tafiya da wuri, ya fara gudu ko kuma har ya fara hahhaura abu. Sai kuma ya:ron da ya wuce sheekara uku wato ɗan sheekara huɗu zuwa shekara shida, shi maa ana ƙooƙarin a gane yanayin yadda yake tafiya, a gane yadda yake rubuutu, yanda yake drawing kaman zane-zane, yanayin kayan da yake so ya saka, dun haka zai sa a gane yaro yana da cikakkiyar lafiya ko kuma a'a Sannan a gane yanayin maganan yaro wato ɗan sheekara ɗaya zuwa uku ke nan. Sannan 'yan sheekara huɗu zuwa shida a gane yanayin yadda suke kamar ƙirgaa ko kuma ƙirgaa ko kuma irin rubuutu da sauransu.

tatsuniyoyi tatsuniyoyi labari ne ƙirƙirarru wanda a lokuta da dama suna ɗauke da abubuwa da mutum zai koya a cikinsu amman asali ƙirƙirarren labari ne shi ya sa ma ake kiran su tatsuniyoyi kaman misali da ake cewa in kah ci karas idonka zai ƙara gani da ji wannan ba gaskiya bane ko kuma a ce in ka haɗiye cingom za kai shekara bakwai bai fito daga cikin ka ba shima wannan ba gaskiya bane wani lokaci kuma ba dole tatsuniyoyin nan ana yin su ne don a nuna ma yara labarin da kaman yadda za ka ji ana cewa gizo ya yi kaza ya yi kaza yana magana yana kaza wannan ka ga duka tatsuniyoyi ne kawai wanda dai yake nuna labari sannan kuma ya koyar da wasu wannan a ciki wannan shi ne tatsuniya

Ciwon kai mai tsanani wato megrine. Wani kalan ciwon kai ne, wanda yawon dawowa koda an sha masa magani ba ya tafiya. Wannan ciwon kai, yana da matuƙar ƙalubale ga wanda yake ɗauke da shi. Magunguna ciwon kai kamar su faracitamal, ba sa yin maganin irin wannan ciwon kai. Dan haka wanda ya gane yana da irin wannan ciwon kai, yakamata y ace ya ga likitan ƙwaƙwalwa. Domin shi ne zai mai maganin shi wannan kalan ciwo kai. Abubuwan da ke kawo wannan ciwon kai, akwai gado, yawanci wani, in a cikin danginsu akwai wanda yai irin wannan ciwon. Kaman maman mutum ko baban mutum in ya zo sai ka gas hi ma mutum yana da shi. Wani lokacin kuma yanayin abincin da mutum yake ci ko kuma ruwan da yake sha, yakan jawo ya kamu da irin wannan lalura. Wani kuma rashin bacci shi yake kawo mashi wani, mai irin wannan ciwon kai yakan yi amai da jiri wani lokaci kuma, kai ya rinƙa ciwo sosai, wani lokaci mutum ya za ma ba ya san haske kwatakwata ma.. Dukan wanan idan mutum ya gane yana da shi, sai ya je ya ga likitan ƙwaƙwalwa domin, a ba shi magunguna ko kuma a gaya ma shi abubuwan da zai yi domin ya samu sauƙin wannan.

Awo wani abu ne da mace mai ɗauki da ciki take zuwa asbiti, domin a yi mata, shi wannan awo, shi ne zai tabbatar da jaririn da ke cikin uwa, yana da cikakken lafiya. Sannan ita kan ta uwa, a tabbatar ta samu ta haihu cikin lafiya. Shi wannan awo idan har akai wata matsala da jaririn yake ɗauke shi, awo zai taimaka domin a gane shi wannan matsalan, sannan ita kanta uwa da ke ɗauke da wannan cikin, duka wannan awon zai taimaka. Amfanin yin awo shi ne a gane in akwai wata matsala da wurwuri, ssannan kuma zai rage matsalolin da ake samu wurin haihuwa. Sannan kuma zai tabbatar da an haifi jariri mai lafiya, sannan kuma awo, zai ba ita kanta uwa, kwanciyan hankali kanta da natsuwa. Abucuwan da akiwo ya ƙunsa shi ne, zuwa wurin likita a lokaci-lokaci. Sannan duba yanayin uwa da ita da shi kan shi jaririn da ke cikin ta. Sannan za a gwada jinin uwa, da na za a uwa jinin uwa, domin a gane in akwai matsalan ciwon siga da dai sauransu. Sannan za a bawa uwa maganin maleriya, kada ta kamu da maleriya da shi kan shi jaririn dake cikinta ya samu kariya

Duba gari, wani ƙunya ce ko ma’aikata, wacce take ba da kariya daga yaɗuwan cututtuka, saboda a samu al’umma mai lafiya. Sannan a samu gwabnati ta saka hannu a wuraren da, ita wannan ƙungiya ta ga akwai matsalolin rashin tsafta da sauransu. Ita wannan ƙungiya za ta sanar da gwabnati, domin ita gwabnati ta kawo ɗauki ko kuma, ta faɗa maslaha. Ita wannan ƙungiya tana da matuƙar amfani, a wurin duba lafiyar al’umma, domin suna shiga duk wani lungu da saƙo sannan su ɗauko duk wani matsastsaloli da zai iya shafan lafiya. Abubuwan da shi wannan ƙungiya sukan yi, ya haɗa da kaman riga-kafi da ake yi, na gudun kamuwa daga cutar maleriya ko kuma lokacin su korona, shi wannan ƙungiya yana ba da riga-kafi kamuwa daga wannan. Sannan wannan ƙungiya takan shiga ƙauyukaye, da birni ma domin ta gaya wa mutane ga abin da za su dinga ci domin su samu ƙarin lafiya a cikinsu. Sannan wannan ƙungiya tana samar da ruwa masu mai kyau, sannnan kuma ta samar da, tabbatar da an sami iska mai kyau shi ma, domin samun lafiyar al’umma. Sannan wannan ƙungiya, yana ba da kariya daga ɓarkewan cuta, kamar cutar zawo da amai da dai sauransu.

Akwai annoba da ta haɗu ko’na da ko’ina a faɗin duniya, akwai kuma annobar da an ɗan fara ganin ta a wani wuri, amma ba ta riga ta yaɗu ba a ko’ina da ko’ina a duniya ba. In har cut aba ta yaɗu ta ko’ina da ko’ina ba, wannan shi ne ake kira efedamic, ita kuma annibar da ta yaɗu duka duniya ko’ina da ko’ina an ga shi wannan ci cuta, ko kuma wannan annoba to shi ne ake cewa fandemic. Shi fandemic shi ne ya matuƙar hatsari domin, duka duniya gaba ɗaya wurwre da yawa duka ana fama da ita wannan annoba kenan. Shi kuma efedamic daidai ɗan wuri ne ƙayyadajje a cikin al’umma ko kuma a cikin gari, sai a ga ana ta ɗan samun ƙaruwan numban ita wannan cuta. To wannan shi ne bambanci tsakanin fandemic da kuma efedemic, su wannan bas u da wani suna da Hausa. Amma dai ana iya kiransu da annoba.